ziliji naba ni ka ziliji shɛli chana ka shɛli mi gba zaya ka do' so ʒiya ka gbubi o baaji ni o yaɣi palli ka so gba zaa chɛna ka gbubi bonto mini o baaji ni o yaɣi palli ka o za nima ka trafikilasnima beni ka Jiraaminsa nima zaa beni be nima.

daani m bɔŋɔ ka paɣ' so kɔhari namdanima ka kpaari namdanima maa soŋdi tiŋa ka paɣ' so mi gba chana ka gbubi bini sabinli ka do' so mi gba ʒiya ka niŋdi kooli nima ni mi ka Jiraaminsanima be bɛ nyaaga ka shɛba mi gba kɔhiri bindira; kodu,

Bɛ puɣinsi n ziri parantɛnima bindira bindira ni chinchina nim n bɛ parantɛ nim maani ka bi zan roobanim n pili pili parantɛnimaa ka bɛ zaa so chinchina ka chinchina ka china maa mi nya za'ɣ vakahali ka tɛzi ni maa ayi bɛ nimaana ka yiya bɛ nimaani

bihi ata m-be duu ni ka bɛ zaa gbubi takara karinda bɛ be du'shɛli maa mi teebuli bela bɛ tooni ka tɔn be bɛ nyaaga ka ʒi ʒi kuɣisi zuɣu duu maa mi ka buksinima be duu maa ni ka zaa lihiri buku maa ni ka ŋun be sunsuuni maa ka o lara.